Iya nabone bisolo bigaali ibikyina bye mukyigonna, nabonne oti kidwena iki kikulu kili nikakana kakyo kajeke ne byosi byogesa biti bili mushigona ate inyuma nabonagileyo bisala sala naboneyo bunyasi, shino shogesa shiti shili kulya bunyasi, shijeke shiliko ni shesi shisililile.

eha kyifanani kyina kyabonekelemo bakasi, bakasi babili ni umukana umujekye mudwena bityukile zibafu, zibabufu izikyina zogesa ziti mugati mu mulimo musenyu baliko niyesi balikuyila musenyu igukyina nga wasile bulayi iya kutulo kukyina batelagile ko musenyu gukyina kunzila katano balikuza kuwanya gwo

Chifanani chi indikubona zimbusi zimbusi mulimu zimwanga ni zimali indikubona zilikulugudo lwelitaka awo zilikudima zilikuza oba zilikugobolayo ingo oba zilikuza kudya bitu nekatano chiboneka zilikuza kudya kubanga bude nabooneti buli kogesa buti buchili

Ndikubona lugudo oli kina lwe litaka, ndikubona tsinzu, ndikubona ah bunyasi kutulo oku kina mabaale, ndikuboona misala, ye,

Iya nabone kanyunyi, kanyunyi ka kimikile ku kasala kaliko ni byesi kalikusilila kabesemu ka..kabeseme, kabesemu kaliko gumunwa gumumali kaliko ni byesi kalikusililila

aha chifananyichi china chogesa lugudo, lugudo luchina aa luliko zimotoka zingali nabi kuligako bitala byekunzila kuligakao mipande kuligako kale chifo chili bize naabi kuliko batu bali kuvuga zipichipichi zawe kutuloku kuliko batu balikukola milimo jawe ne angazi chogesa chiti ifula igana kutonya

Shifananyi ishi shiliko abantu bagali nabi bali kulubalama lwe nyanza iyishina bogesa bati inyanza iyi ingali nabi ate abantu bapakingagileko, abantu baliko nigamezi, abali kuziwilubbalu, abaali ni bidomola, bandi balikusingagilako zingubo zawe ee abantu bagali nabi balikukolagilako ibintu byawe iya.